wannan gida ne na siminti wanda yake ɗauke da igiyoyin shanya mabanbanta guda uku ko wata igiya da muka gani a wannan hoto ana yin amfani da ita ne wajen shanya kayayyaki domin ayi amfani dasu idan sun bushe ana shanya kayayyaki ne akan wannan igiya idan an wanke su ko ruwa ya taba su ko kuma an jiƙa su ko kuma an jiƙa su ana shanya kayayyaki akan igiya domin su bushe idan sun bushe ayi amfani dasu akan wannan igiyar akwai kayayyaki mabanbanta kala-kala na kan iya hango shuɗiyar kala na kan iya hango farar kala da sauran kayayyaki akan wannan igiya akwai manyan kayayyaki sannan akwai ƙananan kayayyaki manyan kayayyaki sun haɗa da zani riguna ƙananan kayayyaki sun haɗa da gajeren wando ƙaramar riga shimi sannan a jikin kowani kayayyaki akwai maɓallin riƙewa domin gudun kada waɗannan kaya su faɗi a ƙasa su ƙara ɗiban

wannan gida ne yayin da a kofar wannan gida yake dauke da kofofi har guda hudu, cikin rumfa ta wannan gida akwai mashin sannan akwai mace tana zaune akan kujera a baya a tsakar wannan gida mace ce ta debo ruwa a amalanke cikin jarka ta zuba mai wanda akeyin amfani da itta domin a dana ruwa me yawa. a bayan wannan macen bishiya ce wanda ta keda kore matuka kuma akwai kujera ta zama da wasu kayayyakin aiki na cikin gida. wannan amalanke anayin amfani da itta ne domin daukan kayayyaki masu matsakaita tsayi da kuma nauyi kamar dai yadda muke gani amfitar ko an dauko kaya na ruwa a cikin jarka wato aikin da wannan mace takeyi kenan wanda take sanye da dan kwali a kanta

A ciki wannan hoto ya nuna jara, kuna da sauran kayayyakin ɗiban ruwa akan layi. A cikin wannan layi akwai likidiri, akwai jara kuna manya, akwai jara kuna matsakaita, akwai jarakuna kala-kala, yayin da nake iya hangowa kaloli kamar su fari, baƙi, shuɗi da sauransu. Sannan akwai ruwa kaɗan a kwance a tsakiyar layinkan jarkoki ko kayayyakin ɗiban ruwa. Wajen da ake ɗiban ruwan yana ɗauke da jarake masu kama da launi da tsari iri ɗaya wanda suke ɗauke da rufi na jajayan kwanika. Sannan gidajen dukkaninsu na simintine. Akwai mutane wanda suka zo ɗiban ruwa da wannan kayayyaki, ko kuma jarakuna na ɗiban ruwa, wanda su ne suke yin amfani ko suke ɗiban ruwa ko suka zo ɗiban ruwa da wannan jarkokin ko kuma kayayyakin ɗiban ruwa.

wannan waje jeji ne da ake sarrafa rogo izuwa wani masarrafi na daban a wannan waje yana ɗauke da mutane guda biyu da kuma masarrafa wanda ake sarrafa rogo dasu su ma guda biyu na farko na gargajiya da kuma na zamani a wannan waje akwai mutane guda biyu wanda ɗayan su yake na gaba yake ɗauke da baƙar riga da kuma riga mai ratsin kore da kuma ja ja-ja baƙin mutum ne sai na baya wanda yake kusa da masarrafi na zamani wanda yake sanye da riga mai ratsi-ratsi da kuma wando shuɗi da farin takalmi da kuma wani waje killatacce da aka rufe da fatun buhunhuna wanda a cikin sa ake zuba rogon da aka sarrafa daga gefe da gefe na wannan waje bishiyoyi ne masu launin kore da kuma ciyayi wanda suke suma koraye ne wajen zai kasance kamar ƙauye ne ko kuma bayan gari ko kuma cikin jeji inda anan ne ake sarrafa wannan rogon

A cikin wannan hoto an ɗauke shi ne a cikin jeji, yayin da ya ke zagaye da bishiyu na dabino da sauran bishiyu masu launi kore. Wannan hoto yana ɗauke da motoci guda biyu, yayin da ta farko ta kasance motar tantan da mutum ɗaya a kan ta, yana sanye da hula da kuma jan riga, kafin mota ta gaba akwai mutum a tsakiyarsu wanda yake sanye da baƙaƙen kaya, kusa da wata babbar mota. Wanda take ana ɗaukowa kayayyaki manya-manya masu nauyi a cikinta. Wannan mota ta maƙale ne yayin da ta ɗauko gungumayen itatuwa yankakku, wanda aka yanke su a jikin bishiya guda uku da kuma wasu ‘yan ƙanana-ƙanana a ƙasa na wannan manyan gungumayen dutsuna. Wannan mota tana ɗauke da tayoyi guda biyu a gabanta, sannan tana da tayoyi guda huɗu a gabanta biyu a dama biyu a hagu, yayin da biyun farko suka maƙale a cikin a taɓon gefen na ɓangaren dama. kakk dd hagu.

wannan hoto hoto ne wanda yake ɗauke da abubuwa kamar haka na farko wannan waje gona ce ta hatsi yayin da muke iya ganowa tumu a hannun wani dattijo wannan dattijo yana sanye da wannan dattijo baƙi ne mai farin gemu yana murmushi yayin da yake sanye da riga fara fara da kuma hula kamar na zuwa aikin gona yayin da yake riƙe da tumu a hannunsa sannan yana murmushi wannan gona ta kasance koriya tai shar illa iyaka akwai wasu wajaje wanda suke hannun dukkanin su ko kuma wani ɓangaren su ya fara bushewa ba dai kamar sauran ganyayyakin ba wanda suke sun kasance koraye ne shar gaba ki ɗayan su wannan hoto ya ce hoton mutum ne a cikin gonansa yayin da yake aiki ko kuma ya kawo ziyara don duba gonansa

Wannan hoto kasuwa ce wanda ake saida kayayyakin masarufi. Acikin wannan kasuwa nakan iya hango mutane mabambanta, wasu suna siyan kaya, wasu suna siyarwa, wasu ‘yan dako ne, wasu kuma sun ɗauko kayansu a kan su, wani ya ɗauko kayan da zai siya, wani ya ɗauko kayan da zai siyar, nakan iya hango maza da kuma mata. Acikin wannan hoto akwai dankali na hausa acikin kwando ko likidiri da kuma kwandon kaba na Hausawa, sannan na hango albasa akan teburi, yayin da mace wanda take sanye da kaya irin na Hausawa riga da zani da kuma gyale, ratis, ɗaure da kallabi, da kuma wani mutumi baƙar fata wanda yake sanye da koriyar riga, baƙar hula da kuma koren wando da ratsin baƙi, da kuma mota ko kuma motoci yalaye a gefe da kuma titi da amalankaye.

Wannan kasuwa ce wanda ake saida kayayyaki na gwari ko kuma kayayyakin ya yan itatuwa akwai kayayyakin gwari irrin su tumatir irrin su dankali da sauran su acikin wannan kasuwa nakan hango mutane ma banbanta masu saya da kuma masu sayar da kayayyaki nakan iyya hango wata mace sanye da gajeren wando da rataye da jaka a jikin ta da kuma riga a jikin ta da hula tana dauke da roba tana sayar da da kuma ayaba akwai nunannu akwai kuma koraye wanda basu nuna ba daga gefenta a bangaren hagu babar mace ce zanne take sai da dankali yayin da ta sayar da dan talla ya sauke kayan sa daure a cikin leda nakan iyya hango kankana akan taburi nakan iyya hango tumatur acikin likidiri da kuma fanteka ta roba sannan hango wata ayaban akan taburi na hango garin rogo a cikin fanteka da kuma garin rogo a cikin likidiri da masu sayar dashi.

wannan hoto yana ɗauke da al’adan wani yanki a najeeriya a cikin hoton da kwai mutane da dama yayin da na hango ango a zaune a kan farar kujera ta roba sanye da tufafi mai launin kore mai haske da kuma dabbare dabbaren fulawa a cikin wannan kayan yana fara’a saman cinyansa amarya ce wanda take sanye da kaya na gargajiya da ake kira da murjani ko adon murjani tana fara’a baƙar fata ce rike a hannun ta wani dattijo ne ya riƙe hannayen ta yayin da yake nuna fara’arsa da murnansa bayansu na hango wani dattijo sanye da kayan gargajiya hula riga wando yana fara’a gefen hannunsa na hagu gefen hannunsa na dama wata mata ce zaune tana farin ciki sanye da kayan gargajiya da kuma gwaggwaro ɗaure a kanta hannunta yana kusa ko daf da bakinta

Wannan shi ake kira da wirin yanayin da wirin ya kasance kuɗin da ake amfani da shi a shekaru masu yawa da suka gabata, wannan abu ya kasance kuɗi ne mai matuƙar daraja wanda ake amfani da shi ta fannonin kasuwanci, alamar kuɗi al’adu da sauransu idan muka koma asalin wuri an samu shi ne a yankin Afrika ta hanyan kasuwanci da Larabawa da kuma Turawa fararen fata yayin da kasuwanci ke shiga tsakaninsu, wuri abu ne mai matuƙar mahinmanci da ake yin amfani da shi domin auna darajar dukiya da mutum yake da, ana yin amfani da wuri wajen siye da siyarwa na kayayyakin masarufi da kayayyakin yauda gobe, sannan ana yin amfani da wuri wajen auna adadi da kuma yawan arziƙi na mutum ko kuma wata ƙasa, ana yin amfani da wuri a yankuna kaman haka: yankin tekun Indiya, Asiya da dai sauransu, yayin da garuruwa ko ƙasashe irinsu: Najeria. Ghana, da Mali suka kasance suna yawan amfani da wannan kuɗi wuri yana da matuƙar tarihi inda ko da yayin zuwan kuɗi na zamani na takarda da sauransu an ci gaba da yin amfani da wuri duk a harkoki da suka shafi al’ada da kuma ɗaukansa abu mai daraja har gobe.

Wannan hotuna ne na wasu daga cikin kuɗaɗen Nijeriya manya da kuma ƙanana. Acikin wannan hoto akwai kuɗaɗe manya da ƙanana Najeriya akan teburi, a can ƙasa kuɗi ne na Nijeriya wanda yake naira biyar, a saman wannan naira biyar ɗin kuɗi ne na Nijeriya wanda yake naira goma, wanda a saman sa akwai rubutun babban bankin Najeriya da kuma tuta da kuma taswiran Nijeriya, aciki akwai launin kore da kuma fari da kuma kore. A saman wannan naira goman, naira ashirin ce wanda ita ce kuɗin Najeriya, yayin da take goma biyu kenan, a saman wannan naira ashirin ɗin, akwai naira hamsin wanda take ɗauke da naira goma sau biyar. A saman wannan naira hamsin ɗin kuɗin Najeriya ne naira ɗari wanda aka ƙirƙire shi a shekarar dubu biyu da sha-tara. Sai kuma ta ƙarshe wanda kuma ita ce a sama, ita ce naira ɗari biyu ɗauke da hoton Sir Ahmad Bello.

A cikin wannan ɗauka tana nuna Babura masu yawa a tsatstsaye sannan tana nuna mutane a kusa da kuma kan wannan Babura, wanda hakan yake nuna cewan wajene na sufuri ko kuma wajene da ake da ake gudanar da harkoki na sufuri. Wannan waje ko kuma waɗannan Babura suna a hanya ce ta ƙasa wanda hakan yake nuna karkara ko kuma birni daga bayan su kwai shaguna wanda wasu a gaban su suke ɗauke da lema mai launi jaja jaja, yanayin da mashinan nasu suka kasan ce anyi musu laƙabi da okada. Su nada matuƙar amfani wajen da ya kasan ce akwai ƙarancin hanyoyin sufuri masu kyawo. Kamar titi na marasu kyawu da kuma doguwar tafiya a cikin gari. Yana taimakawa wajen tattalin arziƙi ya yinda yake sa bunƙasan ayyukan yi da kuma bada hana raguwar laifuka a cikin yankin da hakan yake faruwa. Haka zalika wajen yana taimakama mutane wajen su gudanar da ayukansu na yau da gobe' ne.

Wannan ɗauka tana ɗauke da hoton oba, obanarawomi natbasi ya yinda wannan ya kasan ce sarki na yankin binin a yanzu. Wannan hoto yana ɗauke da sarki hoton sarki oba obanarawi natbisi ya yinda yake sanye da tufafi na gargajiya kuma yake zauna kuma yake zaune akan kujera ta gargajiya. Wannan sarki yana da matuƙar mahimmanci a tarihin nageriya duba da yanda yayi karo da kuma yaƙi da turawan mulkin mallaka hakan ya nuna yanda yake da matuƙar mahimmanci ga tarihin wannan ƙasa ta najeriya. Ya kasan ce shine sarki a daidai ƙarshen ƙarni na goma shatara. Ya kasan ce sarki wanda yake rike da al’ada da kuma sanin darajar yankin sa ta yadda yayi yaƙi da turawan Burtaniya a lokacin mulkin mallaka. Mahimammancin sa yana taimaka mana kwarai da gaske wajen ganin tuna wa ɗannan lokuta da suka gabata na turawan mulkin mallaka ko kuma turawan Burtaniya.

wannan hoto yana ɗauke da tsoho kuma da daɗaɗɗan gida na yumɓu yayin da wannan gida na yumbu yake a cikin jeji ƙofar gidan akwai ƙofa guda ɗaya sannan akwai tagogi guda huɗu a ƙofar gidan akwai yaro ƙarami sanye da riga da wando a wajen ƙofar gidan a cikin ƙofar gidan kuma akwai wasu yara suna leƙowa yayin da gaban gidan yake ɗauke da tubala masu matsakaitan girma guda biyu bayan gidan yana ɗauke da liƙe liƙe na sumunti domin kariya daga ruwa gidan yana da rufin langa langa tsofaffi a gefen gidan ta ɓangaran dama akwai bishiya mai matsakaicin ganyaye yayin da daga gefen gidan ta ɓangaren hagu yake ɗauke da wasu busassun da wasu korayen ƙananan ƙana; nan bishiyoyi

wannan hoto ne na gida tsoho wanda yake an gina shi da suminti wannan gida yana ɗauke da bene hawa ɗaya a gaban ƙasan wannan bene na farko akwai ƙofa guda ɗaya da kuma wunduna ƙanana guda biyu daga gaban wannan gida akwai teburi daga ɓangaren dama sannan akwai igiya ɗaure da kuma tarin kayayyaki da a ka shanya a kan wannan igiya daga ɓangaren hagu da kuma teburi a bayan wannan ƙasa da kuma a bayan wannan igiya a saman wannan gida akwai wunduna guda uku matsakaita da ƙofa ɗaya wunduna guda uku daga ɓangaren dama da wunduna guda uku daga ɓangaren hagu sannan da kofa guda ɗaya a tsakiya yana da rufi na langa langa sannan ya samu matokara ta baranda a sama da kuma ƙasa daga gefe ɓangaren dama akwai wunduna guda biyu ɗaya a hawa na ƙasa ɗaya a hawa na sama da kuma wata randa mai alaman ruwan kore ruwan shuɗi

Wannan hoto yana ɗauke da hoton Osa Yanbu Josef yana hura sarewa, a cikin wannan hoto, an nuna Osa Yanbu Josef yana hura sarewa, yayin da hannunsa duka guda biyun suka kasnance akan wannan sareewa, yana hurata, yana reerata, cikin yanayin jin daɗi. Osa Yanbu Josef yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane da suke raya al’aada a wannan ƙasa ta Nagariya, yayin da ya ƙware ƙwarai da gaske wajen reera waƙoƙi na gargajiya da kuma na al’aada. Osa Yanbu yana saye da kaya bulu da kuma ja-jaja, yayin da hannunsa yake sanye da agogo na zamani, wannan hoto yana bayyana mana muhimmancin al’ada, yayin da yake ɗauke da kaya ko kuma sarewa na gargajiya, yana rerata a cikin wurin da yake ya nuna kaman cikin ɗaki ne. Bayan hoton, yana ɗauke da baƙin baya, da kuma yana sanye da farin sarƙa rataye a wuyansa, da dai sauransu.

Wannan hoto yana ɗauke da yadda wata mata takeyin girki a tsakar gida yayin a hoton take yin girki a gaban wani tsohon gida na jar ƙasa. Wannan mata tana sanye da shuɗiyar riga da zani da kuma tukunya girka abinci guda huɗu a gabanta, yayin da biyu take dauke da abinci ɗaya kuma take riƙe a hannunsa ɗaya kuma abinci tana zuba daga gefe guda. A bayanta akwai wani yaro dake ɗauke da igiya ɗaure da akuya, a annunsa yana janta wannan yaron yana sanye da ƙaramar riga da kuma ƙaraman gajeren wando ruwan toka yayin daga gefenta na baya akwai yaro ɗauke da riga koriya, ja da kuma ratsin fari da kuma zani ƙarami da kuma takalmi a ƙafansa. A gabanta kuma yaro ne sanye da gajeren wando da ja da riga me ja da ratsin baƙi-baƙi yayin da akwai kwando wanda yake ɗauke da kwanika, daga gefenta kuwa akwai akuyoyi guda biyu baƙaƙe suna ƙoƙarin faɗa da kuma bishiyu masu korayen ganyanyaki da wajen kiwo.

Wannan hoto yana ɗauke da Sarki da kuma al'ummansa. A cikin wannan hoto alumma ne da dama sanye da kayayyakin gargajiya da kuma kayayyakin zamani da suka kawo wa sarki ziyara a fadarsa, yayin da sarkin ke tsaye a sanye da fararen kaya da farar hula da kuma wasu kayayyakin gargajiya tsaye a kan jan mayafi ko mayani. Yayin da ake ɗaukar wannan hoto ɓangarensa na dama da kuma na hagu kaɗan wasu shuwagabannin ne sanye da kayan irin na sarki sai dai babu hula kamar yadda sarki yake sanye da hula. Hakan yana nuna masu taimaka masa ne wajen tafiyar da mulki, duk inda kake gefe da gefe ya kasance mutane ne baƙaƙe da kuma fararen fata a tsattsaye sanye da kayayyikinsu sanye da kayayyaki na gargajiya, a kai wannan hoto daga bayansa ma wasu mutane nan ne gabaki dayansu suna zaune a wani katafaren gini mai ɗauke da launin fari da ke nuna cewa ita ce fadan sarki da dai sauran abubuwa

a cikin wannan hoto nakan iya hango wajen da ake gudanar da zanga-zanga yayin da a gaban farkon yake ɗauke da ɗan sanda sanye da kayan aiki irin nasu yana riƙe da bindiga sanye da hular kwano yana kallon gaban sa ta ɓangaren hagu wajen da mutane suke a tare waɗannan mutane suna da yawa yayin da su ke tsaye suke kallon ɓangaren su na dama wato gaban su daga bayan mutanen nan wani gida ne wanda wannan rigima ta ritsa dashi ta hanyar cirewa da kuma fashewar ƙofofi na gidan da kuma shagon gidan haka zalika daga gefen gidan wani gida ne mai farin fenti wanda shima ya fara taɓuwa daga farko gefen ɗan sanda ɓangaren dama mota ce ƙonanniya wanda rikici na zanga-zangar yasa aka ƙona ta aka mata rigingine sama a ƙasa

A cikin wannan hoto nakan iya hango ma’aikaciyar yanki sanye da tufafin aiki. Riƙe a hannunta tsintsiya ce yayin da take shara a kan titi. Daga ɓangaren hagu titi ne, wanda yake ɗauke da motoci da kuma mashina suna gudanar da al’amuransu .Daga gefen hagu motoci da mashina, muatane ne suke tafiya a kan titi domin gudanar da al’amuransu na yau da gobe. Daga ɓangaren ma’aikaciyar ɓangaren hagu, nakan iya hango kwatami da kuma kwalbati maƙare da kayan datti a cikinta. Daga gefen wannan kwatami ta ɓangaren dama, nakan iya hango wani mutum yana tafiya rataye da baƙar jaka a bayansa, ya saka farar riga da kuma wando. Daga gefensu tsallaken kwalbati daga ɓangaren hagu, nakan iya hango mutum rataye da jaka, ɗauke da jaka a kansa. Sannan yana sanye da gajeren wando fari da kuma riga mai gajeren hannu.

wannan hoton aji ne ɗauke da yara da malama da zanunnuka a cikin wannan hoton a sama a baya saman allon rubutu akwai takardu ɗauke da zane guda ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ishirin da biyu yayin da a kan wannan allo yake ɗauke da fararen takardu ƙanana ɗauke da zane har guda shida layin farko a kan teburi yara ne guda huɗu suna kallon malama yayin da suke ɗauke da littattafai a kan teburin su suna sauraron malaman ta su yaro na farko yana tsaye yana kallon malamar yayin da malaman ta durƙusa tana duba aiyukan ɗaliban na ta daga bayan teburi na farko yara ne suke zaune a kan teburansu su ke sauraron malaman ta su ta zo ta duba aiyyukan su yayin da kowannen su yake a zaune ba tare da sun tsaya a tsaye ba

Wannan hoto ne da yake ɗauke da baƙar mace sanye da kayayyaki na gargajiya. A cikin wannan hoto baƙar mace ce take sanye da kayan gargajiya, wanda suka haɗa da ɗankunnen murjani, sarƙa ƙarama da babba ta murjani, riga ta murjani. Sannan ɗauke da hula da ado-ado na murjani a cikinta. Wannan mata tana da dogon gashi an tukke shi, ta saka hular murjani a tsakiyarsu. Wannan mata tana da manyan idanu kuma farare ƙal, tana da dogon hanci, sannan ta saka jan-baki a bakinta. Daga bayan wannan mata layi ne mai fari da kuma baƙi, yayin da fuskar wannan mata take kallon dama, yayin da ado na gashinta ya bayyana, a ƙasa kaɗan da wannan hular ta murjani, kana ganin wannan ka san kaya ne ko shiga ce ta gargajiya.

wannan hoto ne na ‘yan dambe a cikin da'ira yayin da a cikin wannan da'ira take shimfiɗe da shimfiɗaɗɗen rubuɗi a cikin wannan da'ira matasan ‘yan dambe ne baƙaƙen fata guda biyu ko wannensu sanye da gajeran wando da kuma kara a ɗaure a ƙugunsu sannan da safar hannu a sanye a cikin hannayensu na hagu kowannensu yayin da kowannensu yake kallon kowa kamar zakaru hannayensu na dama kowa ya ɗaga shi alamun suna daf da fara gudanar da wannan wasa na dambe daga bayansu alƙalin wasa ne ke zaune yana lure yana alƙanci da dukkanin motsin su domin aikin su kenan daga gefen alƙalin daga yankin daga hannun dama wani baƙin mutun ne dogo tsaye rataye da baƙar riga da baƙar jaka da farar riga yake ɗaukar ‘yan dambe da wayarsa ta hannu daga bayansa kuwa ‘yan kallo ne mabambanta wasu suna a zaune wasu suna a tsaye wasu kuma suna a tafe

A cikin wannan ɗauka ta bidiyo yana ɗauke da auran masoya guda biyu Bell da kuma Bril yayin da a farkon wannan bidiyon wata matashiya farin fata ta kamo hannun wasu dattijai guda biyu masu furfura yayin da ta zaunar da su a wajan zaman baƙi mahallarta wannan taro, daga baya ƙawaye suna futowa cikin sutura ta ban sha’awa ɗauke da fulawa a hannun manyan ƙawayen amare ya ta inda suke riƙe wa hannu juna suke wucewa ta tsakiyar mahallarta wannan aure zuwa kan saman dandamalin da za a gudanar da ɗaurin aure. A haka sukai ta futowa wani ya taho da mata biyu a hannun dama, a hannun hagu wani ya zo da ɗaya yayin da ango ya fito shi kaɗai yana murna yana farinciki daga baya amarya ta futo daga saman ginin bene yayin da ta sakko ita da ɗan uwanta riƙe da hannayenta yanda take sanye da doguwan riga wanda take jan ƙasa yayin da ta sakko a hankali ganinta da ana yayi da kuma irin murnan farincikin wannan rana ya sa kukan farinciki yayin da babban abokin sa yake ƙarfafa mai gwiwa, amarya ta ƙari so dandamali mai gabatar da ɗaurin aure ta zo ta gabatar da ɗaurin aure yayin da ta buƙaci babban abokin ango da ya futo da zobenaa ɗaurin aure. Sannan ta faɗi abu ya maimaita sannan ya sa wa amaryarsa zobe daga nan itama amarya ta ɗauko zobe madauriyar auure ta faɗa ita ma ta maimaita sannan ta sa masa zobe a hanunsa daga ƙarshe kuma ya yi ɗaurin aure ta bayyana waɗannan amare. Amarya da Ango a matsayin cikakkun mata da kuma miji yayin da ta basu dama da su sunbaci junansu sun sunbaci sunansu yayin da waje ya tashi da tsuwa da ihu da kuma tafi na farinciki daga ƙarshe ya sumbace ta sannan ya rike hannayenta ya sauko da ita daga kan dandamali su koma cikin gida yayin da a tsakiyan zama ya ƙara sumbatanta suka koma cikin gida suna murna suna farinciki yayin da mai ɗaukan hoto da masu ɗauka hoto na bidiyo suke tsaye sunayin ayyukansu wajen ankawatasu da flowa kala-kala da kuma kujeru na tsawon manyar baki na.

wannan bidiyon na ɗauke da addinai mabambanta ƙasar indiya wajen da suke bautansu da kuma alamomin su indiya ƙasa ce wanda take ɗauke da addinai da yawa mutane sun yarda da allolinsu kuma suna bauta musu ta hanya mabambanta ko wane addini yana da wajen yin bautansa misali masu addinin hindu suna yin na su ne a majami'a kuma suna yin ma allolinsu bauta ramaya da kuma bakbabita su ne manyan littattafai su harafun omk da kuma sustika sune alamomin su addinin musulunci su kuma suna gabatar da al’ammuran su ne a masallaci yayin da babban littafin su shi ne al’ƙur'ani sannan wata da kuma tauraro su ne alamomin wannan addinin akwai addinin sik su kuma suna addini ne a cikin guroduwara suna da goraye guda goma guru na farko shi ne nanaf dafji shine ya fara wannan addini littafinsa shine goroguransahi canda shi ne alamansu yayin da addinin kristoci ake gudanar da al’ammuran wannan addini a cikin cocinansu yayin da bible shine babban littafinsu sannan suna da mutum tsirarre a kan cross shine alaman wannan addini na kristoci ko kuma kristoci

ma’anar public sector da kuma private sector ma’anar public sector shi ne ɓangare ne na gwamnati wanda ke kula da hidimomi kamar ilmi kiwon lafiya tsaro da dai sauran su anfi samun kuɗaɗen shiga daga haraji ko kuma tallafin gwamnati ma’anar private sector ɓangare ne masu zaman kan su wanda ke gudanar da kasuwanci don samun riba anfi samun kuɗaɗe daga jarin ‘yan kasuwa ko kuma kamfanonuwa bambance –bambancen dake tsakanin su shi ne manufar public sector shi ne faɗaɗa jin daɗin al’umma manufar private sector shi ne faɗaɗa riba da kuma bunƙasa kasuwanci gwamnati ke ɗaukar nauyin public sector yayin da private sector ke dogaro da riba da kuma kasuwanci yayin da tanan suke samun kuɗaɗen shigar su a ɓangaren gudanarwa kuma gwamnati ke kula da public sector yayin da ‘yan kasuwa ke kula da ɓangaren private sector misali makarantun gwamnati makarantun gwamnati gwamnati ce ke ɗaukar nauyin ta sannan ta kula da ita ta gudanar ta samar mata da kuɗaɗen shiga kamar asibitocin gwamnati ita ke kula da duk abun da ya shafi ɗaukar ma’aikata kula da su majinyata da sauran su ɓangaren private sector kaman kamfanonin kuɗi irin su bankuna masana’antu masu zaman kan su da dai sauran su

Maƙasudi da kuma muhimmacin sadarwa ta jama’a wato mass communication. Maƙasudi ta sadarwa shi ne bayar da ilimi, ana amfani da sadarwa ta jama’a wajen ilmantar da mutane, son al’amuran yau da kullum, watsa labarai, ana yaɗa labarai da bayanai don sanar da jama’a abin da ke faruwa a duniya. Nishaɗi, ana samar da nishaɗi ta fina-finai, shirye-shiryen rediyo, talabijin da sauransu. Wayar da kan jama’a, ana amfani da sadarwa wajen faɗakar da mutane al’amuran lafiya, ilimi, siyasa da sauransu. Talla da kuma kasuwanci, ana yaɗa tallace-tallace don bunƙasa kasuwanci da samar da kayan more rayuwa, sadarwa tana da matuƙar muhimmanci wa jama’a, na farko shi ne ilmantarwa, sadarwa ta jama’a tana matuƙar taimakawa wajen ilmantar da al’umma game da abubuwan da suka shafi rayuwarsu. ƙarfafa tattaunawa tana samar da damar musayar ra’ayi tsakanin jama’a, tana ƙarfafa tattalin arziki ta hanyar tallace-tallace da wasu bayanai, tana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, ƙarfafa zaman lafiya ta hanyar yaɗa labarai da shirye-shiryen da ke ƙarfafa haɗin kai da zaman lafiya. Tattara labarai, ana amfani da sadarwa a wajen samun bayanai masu amfani don tsarin manufofin ƙasa, sadarwa ita ce jigon cigaban al’umma.

ƙa'idojin inganta kai a sauƙaƙe. Na farko ka kama manufa mai bayyanuwa, wato bayyananniyar manufa. Ka san abun da kake son cimma wa. Ka tsara matakai da za ka bi don kaiwa ga buri. Manufa mai kyau tana zama mai ma'ana, mai auna nasara kuma mai yiwuwa. Ka dinga koyon sabbin abubuwa, karatu halartar kwasa-kwasai, da koyon sabbin dabaru. Suna taimakawa wajen haɓɓaka kanka, kar ka tsaya a wuri ɗaya kullum ka nemi ci gaba ta hanyar neman ilimi, Ka samar da ƙa'idoji a rayuwarka. ƙoƙarta wajen kasancewa da shiri da juriya da duk abin da kake. Kullum ka yi ƙoƙarin bin al'ada mai kyau, kamar karatun safe, motsa jiki ko tsara abubuwan da za ka yi a kullum. Ka sarrafa lokacinka yadda ya dace, ka tsara abin da yake da mahimmanci, kuma ka guji bata lokaci akan abubuwan da ba su da amfani. Yin amfani da kalanda ko jerin aikin da za ka yi, zai taimaka sosai wajen inganta lokacinka. Ka karɓi kuskure da soyayya, duk wata nasara tana zuwa ne ta hanyar gwaji da kuskure. Idan ka yi kuskure ka koya daga gare shi, maimakon jin takaici. Ka mayar da hankali kan lafiyarka, lafiya jigon rayuwa ce. Ka dinga motsa jiki a-kai-a-kai, cin abinci mai lafiya, da samun isasshen bacci. Ka kasance da mutane na gari, ka zaɓi abokai masu tsari mai kyau, waɗanda za su ƙarfafa ka da kuma taimakawa wajen cimma burinka. Rayuwa tana da kyau idan ka jajirce wajen ganin ka kyautata kanka.

Muhimmancin bacci da hayoyin inganta shi. Na farko: Bacci yan sabunta lafiyan jiki, bacci yana taimakawa wajen dawo da kuzari da gyaran ƙwayoyin cikin jiki. Yana inganta hankali, yana ƙara ƙarfin tunani da maida hankali. Rage gajiya, bacci mai kyau, yana taimakawa wajen rage gajiya da damuwa. Bacci mai kyau yana ƙarfafa garkuwan jiki, yana inganta tsari ko kariya daga cutattuka. Hanyoyin inganta bacci, na ɗaya: Tsara lokacin bacci, ka tabbatar kana bacci da tashi a lokacin da ya dace ko wace rana. Na biyu: Ka riƙa yin amfani da na’urori, ka guji amfani da wayar hannu ko kwamfuta awa ɗaya kafin ka kwanta. Na uku: Tsabtace muhalli, ka tabbatar ɗakin baccinka yana da tsabta, shiru ko mai ɗumi ko sanyi daidai gwargwado. Na biyar: Ka yi aiki ko motsa jiki, yin motsa jiki na yau da kullum yana taimakawa wajen samun bacci mai kyau. Alamomin rashin isasshen bacci: Gajiya mai yawa a rana, rashin maida hankali, mummunan hali ko rashin jin daɗi, rashin kuzari. Ka tabbatar kana kula da baccinka don kiyaye lafiyarka da jin daɗin rayuwa. Wasu lokuta ya kamata a ce mutum ya yi bacci, yana daga awa tara zuwa awanni goma sha ɗaya. Matasa daga awa takwas zuwa awanni goma. Manyan mutane daga awa bakwai zuwa awanni takwas.

Matakin farko na ciki wato rarrfe. Wannan shi ne matakin farko inda jarirai ke amfani da hannuwansu, da gwiwwowinsu don motsawa a ƙasa. Mataki na biyu: matakin tsayawa jariri yana koyon yadda zai riƙa abu domin ya tsaya a tsaye, kamar kujera ko gado. Mataki na uku: Matakin taka matakai, a wannan matakin jariri yana fara tafiya yana riƙe da abubuwa don samun goyon baya. Na huɗu, matakin tattakawa ta biyu: Jariri yana fara ɗaukar mataki na biyu tare da goyon baya, ko da yake sau da yawa yana faɗuwa. Matakin tafiya cikin ƙwarewa: A nan jariri yana tafiya cikin yarda da kansa, ba tare da riƙe wani abu ba. Mataki na shida: Matakin gudu sannu-sannu, bayan samun ƙwarewa a tafiya. Jariri yana fara gudu a hankali-a hamkali. Matakin ƙarin daidaituwa: Yaro yana koyon yadda zai daidaita jikinsa da yin tafiya a wurare daba-daban, kamar kan titi ko ƙasa mai santsi. Wannan cigaba yana faruwa ne a hankali, kuma yana buƙatar goyon baya, da ƙarfafawa daga iyaye.

Hanyoyin sarrafa damuwa ga ma’aikata, mataki na farko: Yin numfashi mai zurfi ka dinga yin numfashi mai zurfi a hankali don rage damuwa da kawo natsuwa, ɗaukan ƙanƙanin hutu, ka samu lokaci ka ɗan huta ko da na ɗan lokaci ne musamman ma bayan aiki mai nauyi. Yin tattaunawa, ka yi magana da abokan aiki ko iyali game da damuwar da kake fuskanta, wannan yana rage nauyin zuciya. Yin wasanni ko motsa jiki, kamar tafiya, gudu ko wasanni yana rage damuwa da ƙara ma jiki kuzari, Cin abinci mai gina jiki, ka tabbatar kana cin abinci mai lafiya da wuri-wuri, don kula da lafiyar jikinka. Samun issashen bacci, ka yi ƙoƙari ka samu isasshen bacci domin jikinka ya samu damar da zai dawo da ƙarfi. Kula da lokaci, ka tsara aikinka yadda zai ba ka damar samun lokaci don ayyuka da surrruka na iyali. Yin addu’a ko tunani mai kyau, domin hakan yana kawo natsuwa da ƙarfin zuciya. Guje ma ƙarin damuwa, ka guji abubuwan da zasu ƙara maka damuwa, kamar rikici ko aiki fiye da ƙarfi, ko fiye da kima. Neman taimako idan damuwar ta yi yawa, ka nemi taimakon ƙwararru kamar likitocin ƙwaƙwalwa ko masu bada shawara. Ma’aikatan farko suna buƙatar kula da lafiyan jikinsu, da tunaninsu, don su samu damar yin aiki cikin ƙoshin lafiya.

ɗalibi a cikin aji ɗalibai a cikin aji suna da rawan da suke taka wa muhimmiya musamman wajan ganin koyo da koyarwa sun tafiyu yadda ya kamata na farko ɗalibi yana buƙatan a ce ya taho a gida a natse wato ya tabbatar da cewa ya ci abinci ya yi wanka sannan ya samu isasshen bacci a daren da ya gabata bayan ya zo makaranta da kwai buƙatan ya tsaftace wurin da zai zauna kaman share ajujjuwan su share ofishoshin malamansu da kuma goge gogen bancunan da za su zauna daga nan yaro yana buƙatan ya samu natsuwa sannan ya kasance a cikin mutane masu dogon nazari domin zama a cikin mutane masu dogon nazari zai taimaka mai da gaske wajen bunƙasa nazarinsa yaro yana buƙatan ya kasance ɗalibi yana buƙatan ya kasance yana sauraran dukkanin abun da malaminsa ya ke faɗa masa domin ta haka ne kawai zai koyi abun da ya kawo shi makaranta ɗalibi yana buƙatan ya rinƙa shiga dukkannin wasu al’amuran da za a yi a cikin aji ko a wajan aji a cikin makaranta domin haka zai ba shi daman samun abun da ya zo nema ɗalibi yana buƙatan ya kasance mai bin dokoki da sharaɗan da aka gindaya masa a cikin class a cikin aji

tattaunawa a kan ayyukan gida a taƙaice tsaftace gida mutun na farko wa zai share ɗakin nan yau mutum na biyu ni zanyi amman sai na gama wanke kwanuka wanke kaya mutum na ɗaya ka wanke kayanka jiya mutum na biyu e amman akwai sauran kayan wanki a kwandon dafa abinci mutum na ɗaya wa zai dafa abinci yau mutum na biyu ni zan dafa tuwo kai kuma ka haɗa miya gyaran falo mutum na ɗaya don allah ka gyara falon kafin baƙi su iso mutum na biyu na riga na gyara yanzun nan zan share ƙasa fitar da shara mutum na farko ka tuna za ka fitar da shara yau mutum na biyu na manta bari in fita yanzu wanke tilo mutum na ɗaya shin ka wanke tilon gidan mutum na biyu eh amman seka cire takalma kafun ka shiga cin abinci mutum na ɗaya yanzu za ka ci abinci mutum na biyu a’a ba yanzu zan ci abinci ba sai na gama aikin gidana wannan tattaunawa tana taimakawa wajan raba aiki da fahimtar juna akan aikin gida

Manyan addinai biyar na duniya. na daya Christa ko Christianity: Wannan addini ne da mabiyansu suka yi imani da Yesu almasihu a matsayin mai ceto. Littafinsu mai tsarki shi ne, littafi mai tsarki wato Bibble. Suna yin ibadodinsu ne a cikin Coci. Musulunci: Addini ne da ke bin koyarwar annabi Muhammadu (SAW) da Al’ƙur’ani mai girma a matsayin littafinsu mai tsarki. Suna ibada a masallaci, kuma suna bin shari’a ta musulunci. Hindusm: Addini ne da ya samo asali daga Indiyawa. Yana da mabiya da yawa a faɗin duniya. Littafansu masu tsarki sun haɗa da: Didon da Bakbita suna bauta wa gumaka daban-daban, mai tsarki ko kuma majami’a. Buddism: Addini ne da aka kafa bisa koyarwar bauta da Budda, wanda aka sani da me ilimi yana maida hankali a kan samun salama ta ciki da fahimtar rayuwa. Mabiyan Budda suna ibada a Biharas. Yahudanci: Addin ne na tsohuwar yahudawa wanda ke da tushensa a littafin Musa. Littafinsu mai tsarki shi ne, Faurat, suna ibada a Sinboga. Wannan addinai guda biyar, suna da tarihi, al’adu da aƙidu daban-daban. Duka suna koyarwa ne a kan zaman lafiya.

Wannan bidiyo, yana yin magana ne a kana bin da ya shafi aikin dogaro da kai da kuma aiki a ƙarƙashin wani ko kuma wani komfani. A cikin wannan bidiyon, an tattauna da masana kuma masu fal; sanin baƙi a kana bin da ya shafi harka ta ayyukan yi. Yayin da suka ba da shawara ko kuma suka ba wanda ke cikin wannan bidiyo shawara kan cewa, idan har yana so ya kasance yana yin aikinsa shi shi kaɗai, a;a;a;a; a taƙ; a taƙinsa, to, dole yana biƙatar ya sadaukar da wasu abubuwa kamar haka: na farko shi ne, dole ya kasance bai da lokacin da zai ce yau zai aiki ko kuma yau ba ze aiki ba, sabida me, sabida a dik lokacin da aiki ya zo mar, kawai ze yi ne ba tare da ya yi la’akari da yau yana hutu ko yau ba ya hutu ba. Abu na biyu da ze sadaukar, shi ne, dole ya kasance ya sadaukar da hutu da ake yin a ƙarshen shekara na farkon shekara ko na tsakiyar shekara ko kuma na bikyikuwan wasu al’adu sabida kowane lokaci aiki idan ya zo mar, yi ze yi. Abu na uku kuma me mahimmanci da ze sadaukar, shi ne ko kuma ze samu ze fiskanta, shi ne, dole ya kasance a; wanda yake aiki a ƙarƙashin wani kamfani, ze fi sabida shi dik ƙarshen wata ko kuma dik bayan wasu lokuta za a rinƙa biyan sa albahi, yayin da shi kuma ba kodayashe ne aiki ze zo mar ba.

Mihimmancin karƃan kuɗin haraji, yana da matiƙar yawa. Kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa ake karƃa da kuma abubuwan da ake idan an karƃa haraji, shi ne yana temakawa wajen binƙasar harkoki da suka shafi ƃangaren zirga-zirga, lafiya, ilimi da kuma walwala da jin daɗin al’uma. Na farko idana aka karƃi kuɗin haraji, yana temakawa wajen biyan kuɗaɗe da suka shafi na rage tallafi na karatun ma’aikata ko kuma karatun ‘yan ƙasa da kuma inganta harkar da ta shafi karatu. Na biyu, ana yin amfani da kuɗin haraji wajen biyan ma’aikata albashi a dikanin ƙarshen ko kuma bayan wasu lokuta ta ƃangaren ma’aikatan gwabnati. Ana yin amfani da abin da aka karƃa na haraji wajen ganin an inganta harkal lafiya ta hanyar m; m; kula da wasu manyamanyan ayyika da sika shafi harkar lafiya da kuma lura da al’amuran al’uma. Ana yin amfani da kuɗin da aka karƃa na haraji wajen ganin an gina manya da matsakaitan hanyoyi na sifiri wadda suka shafi zirga-zirgar al’uma kamam manyan gadoji, manyamanyan titina da kuma masakaita da de sauran abubuwan da suka shafi gina gidaje da de sauran su.

A cikin wannan bidiyo, an bayyana mihimmancin lura da kuma amfani da alkinta lokuta. Yayin da aka ba mu musali da wasu ‘yan uwa guda biyu, mace da kuma namiji, yayin da ita macen take amfani da lokutanta wajen ganin ta alkinta su sannan ta yi amfani da su a lokacin da ya dace a sanda ya dace. Shi kuma ɗan uwanta, akasin haka ne, wato yakan ce e ze yi zuwa anjima ko bayan wani lokaci ko kuma gobe. Yayin da take bas hi shawara a kan lalle-lalle, ya dena cewa goben nan, sabida yau ita ce daman da yake da shi. Mahaifan wannan yara, sikan ja kunnen wannan yaro a kan cewar, ya rinƙa lura da kuma kwaikwayar abin da ‘yar uwarsa take yi, sabida ita tana amfani da lokacinta yadda ya dace da abubuwan da sika shafi karatun makaranta sabida, jarabawarsu ta matso kusa. Amma se de kashi! Wannan yaron ba ya ɗaukar shawararsu, idan suka t; faɗa mar, se y ace gobe ze yi ko kuma gobe ze gyara ko kuma gobe ze fara yin abin da ‘yar uwarsa take yi. Haka yake yi kullin, har lokacin jarabawa ya zo, abubuwa sika cakuƃe, daga ƙarshe de, yaron ya nuna; daga ƙarshe de a; rashin amfani da kuma sanin yadda ze alkinta lokutansa, ya ja mar matsala.

Wannan bidiyo, yana ɗauke da shugaba ko basaraken gargajiya, yayin da yake sanye da jajaye kuma kaya na gargajiya wanda sika haɗa da riga jamfa da wando da kuma hula ita ma ja. Yayin da a fiskassa yake sake da baƙin tabarau da kuma jan mirjani rataye a wuyansa. Daga ƃanagren hanninsa na dama, wani baƙar fata ne sanye da fararen kaya da kuma jan mirjani rataye a wuyansa. Daga ƃangaren hannunsa na hagun kuma, wani fa; baƙar fata ne sanye da fararen kaya da kuma mirjani rataye a wuyansa yayin da fuskassa take ɗauke da ƙasimba. Daga bayan; daga hannayen s; daga bayan wannan basarake na gargajiya, mata ne guda biyu riƙe da; sanye da jajyen kayayyaki na gargajiya, riƙe da mayanai farare a hanninsu wanda sike yin amfani da shi wajen rife hancinansu ko kuma fiskokinsu da bakinsu. Daga bayan waɗannan mutane, basarake da mutanensa, runfuna ne manya na saukar baƙi ɗauke da kujeru da kuma bencina, kamar ana gunadar da wani biki.

Mene ne ayyukan sa kai ko kuma aikin al’umma? Manyan magabata sun yi magana akan yadda za kai rasa kanka shi ne ta hanya rasa ayyukan al’umma ko kuma al’umman kanta. Idan kana akwai ayyuka da suka shafi na gina al’umma wanda idan kayi su za su saka al’umma cikin farin, wannan ayyukan yana buƙatar ka saka abubuwa kamar dukiyarka kudinka lokacinka basirarka da kuma tunaninka duka domin kaga ka sanya wasu al’umma cikin farin ciki domin gudanar da wannan kuna buƙatan ku haɗa gwiwa da wasu daga cikin abokai na makaranta kona anguwani ko kuma na alkarya domin gudanar da wasu ƙanana-ƙananan ayyuka da kuma manya da matsakaita a wajen da ake bukatansu kamar ziyartar makarantan ɗalibai domin sanya wa’inna yara cikin farin ciki annashuwa dan kalilan abinda zaka yiwa yaro wannan abun zai iya sawa ya ci gaba da farin ciki har karshen wannan rana ko har karshen rayuwan shi.

Mene ne babban ahali? Babban ahali, ahali ne wanda ya ƙunshi kaka da matarsa sannan da ɗansu da matarsar, sannan shima ‘ya’yansu idan sun kai da kawunan su da kuma, da kuma kawunansu maza da kuma kawunansu antinan su, da kuma Goggon su. A cikin wannan ahali ya banbanta da daga wannan ƙabilar zuwa wannan ƙabilar. Ya yin da zaka samu wani yana zaune a gidan da mahaifansa suka tashi shima kuma zai tashi yana da iyalansa, yayinda kowa yake da ɗakinsa ko kuma bangarensa da yake rayuwa a ciki. Gidan zai kasance babba ne wanda yake ɗauke da ƙaton madafar abinci sannan da babban wajen cin abinci ya yin da kowa da kowa yake zaunawa domin aci abinci dashi,a mafiya yawan lokuta kaka shi ne yake ɗauka kaso mafi kaso mafi yawa na abinda ya shafi kula da wannan ahalin nasu.

Hawa da saukar farashin kayayyaki, shi ake kira da “inflation”. Idan aka ce hawa, hauhawar farashi, ana nufin, kayayyaki suna tashi, yayin da buƙatun al’umma suke ƙara buƙatar wannan kayayyakin. Idan kayayyaki suka tashi, to, a lokacin ana samun matsaltsalu, kamar raguwan sayan kayayyaki, takurar kai da ‘yan ƙasa, da kuma taƃarƃarewar tattalin arziƙi. Yayin da wannan hauhawa na farahi, yake da matuƙar mahimmanci ga rayuwar ‘yan ƙasa da sauran su, hakan yana ba da dama wajen samun tasgaro ga rayuwar kasuwanci, rayuwar kasuwanni da kuma al’amuran jin daɗi da walwala na ‘yan wannan ƙasa. Hauhawar farashi, yana kawowa matsaloli da dama wanda yakan iya jefa mutane da dama cikin halin ƙaƙa-ni-ƙa-yi da kuma halin ko-in-kula. Wasu lokutan da gwabnati take bayarwa wajen ba da gudummawar hauhawar farashin kayayyaki.